N nyɛɛ bibiiri bata naŋ zeŋ, ba zeŋɛɛ la de kaneɛ a biŋ na kanne, kaŋa zaa maŋ pɛge la 'books',kyɛ bibiiri bata la ka n nyɛ, ba zeŋɛɛ la a e serious, a moɔ nimiri zeɛ paa kyɛ kanna ba gama

Daa areɛɛ la ka ba de wɔɔgarre a milemile neŋ daa neŋsalba bayi do are la a daa zu ba bayi na vɔgle la zupile peɛɛli peɛɛli kyɛ ka raba kaŋa biŋ ba puoriŋ.

Dͻbͻ bata arԑԑ la, ka bayi te kuri kaŋa naŋ are ba sensogeliŋ. Ka kaŋa meŋ te are a pԑgԑle boŋkaŋa, ka kaŋa meŋ te are a te bone a are. Dͻbͻ bata ŋa eŋ la ba nu tooraa. Ka ba mine, ka ba zaa eŋ ba zu boma a eŋ ba nimi bontooree meŋ.

Mui ne bɛŋ la taaliɛ dɔglaa zu zamma bebe ka vaare bebe gyɛllɛ meŋ dɔgle laa zu bɔɔdeɛ ane nɛnne.

Dɔɔ boŋyeni ane pɔgeba bayi. A dɔɔ vuuni nyɔge la a moore taa. Ka a pɔge meŋ v… a pɔgeba na meŋ vuuni a nyɔge a moore taa. A moore ŋa mine eɛ zeere.

Dɔɔ zeŋɛɛ pɛgle bonsɔglaa kaŋa a zeŋ ne kaara bomma biŋ la o seɛŋ ka boɔraa biŋ ka laa a biŋ a be foo kaa o nimitoore dakoge biŋee be kyɛ ka o zeŋ a kaara a bon.

Dɔbɔ bayi la ka kaŋa zeŋ a zɛŋ o gbɛɛ ka a do kyɛ tuŋ nɔɔte sɔglɔ a seɛ kuresɔglaa ka ba de bon a ville o kɔkɔre dɔɔ kaŋa meŋ areɛɛ la a taa bon a de mare a dɔɔ zuiŋ kyɛ vɔɔle zupil a de bomma a eŋ a nimie.

Dͻbͻ ne pͻgebͻ are la ba ŋmene die nimbitͻͻreŋ. Ba mine bͻre bͻre la zupile ka ba mine de pԑnzagere a bͻre bͻre ba zuriŋ. Ba mine su la kpare peԑle ka ba mine su kpare zeere.

Bɔɔdeɛ, sermaane, zama pɔɔ zeŋɛɛ la ka ba mine are ba de la polotemɛ a le ka a leɛ sampaa ka ba zeŋ.

Bidɔɔlee gaŋɛɛ la kyɛ taa o deɛ deɛ bomma a bidɔɔlee laara la kyɛ deɛnɛ ne a deɛ deɛ bomma o de la o nu te dɔgle a deɛ deɛ bon zuiŋ a deɛ deɛ boŋ kaŋa lɔɔre a deɛ deɛ bomma ŋa mine eɛɛ bonpeɛɛle ka mine w bonzeere.

Nobɔ zeŋɛɛ la dɔɔ meŋ bebe a de bomma eŋ o nimieŋ kyɛ ka bibile meŋ de bondirii a eŋnɛ a dɔɔ noɔreŋ a dɔɔ laara la ka a bie meŋ laara.

Boŋtaŋ yaga yaga zoro la ka pɔgɔ te are a boŋtanne kpakyagaŋ kyɛ mare baagi a boŋtanne ŋa ba de la boma le le eŋ a boŋtanne zuiŋ ka pɔli peɛle peɛle mine ti are.

Bibiiri bata ane pɔge boŋyeni. Ba zeŋ kɔge la vaare. A bie kaŋa laara la. Kaŋa meŋ te zeŋ la o yŋ kyɛ ti a boma.

Biiri bayi zeŋɛɛ la kaŋa tie o tɔ zu kyɛ pɛgle boŋkaŋa kaŋa zeŋɛɛ la teɛ o noɔre ba e la sɔglaa ba zeŋ la dakogo zuŋ.

Biire bee karendie poɔ dɔɔ te are la a dendɔreŋ a vɔɔle zupile kyɛ laara ka pɔɔ meŋ zeŋ kɔge a bie kaŋa ka gama biŋ ba nimitooreŋ kyɛ ka pɔgɔ wuo o nuure a mare o nyaaŋ kyɛ laara.

Pɔɔsare baapaaba seɛ la wagyɛrre a de bomma yagle yagle ba kɔkɔɛŋ a tuŋ nɔɔteɛ ka a nɔɔteɛ zuree mine e sɔglɔ ba tuo tuoee bomma ka a bomma mine e bonpilaa ka mine e bonzeere ka mine bon pirepire.

Nobɔ bayɔpõĩ la are. Dɔbɔ e la bata ka pɔɔbɔ e banaare. Ba vɔgele la zupile, a zupile mine e la peɛle ka mine e zeere. A dɔɔ kaŋa arɛɛ ba zaa sonsogleŋ a kyɛ laara.

Pɔɔsaraa zeŋɛɛ dakoge zu kyɛ zeŋ bomma mine meŋ nimitooreŋ sɛmaanee biŋ kɔge la a pɔɔsaraa ka kaarot biŋ kommie biŋee be gireen pɛpɛ nyaadoɔ meŋ biŋ poɔɛ la ka zama meŋ poɔ.

Pͻgebͻ bawae arԑԑ la. Ka kaŋa zaa maŋ zeŋԑ o nu ka ba te taa nuuri. Ba yagele yagele la boma, a de boma a le pͻge ba meŋԑ. Boŋkaŋaa sola be la ba zaa nimitͻͻreŋ.

Pɔɔbɔ ne dɔbɔ areɛɛ la ka a dɔɔ te pɛɛle bonkaŋa a mare o noɔreŋ pɔɔsaraa kaŋa are la ba nimitooreŋ ka bonkaŋa dɔɔle o zuiŋ pɔɔsaraa ba de bon a eŋ o bigre eŋɛŋ kyɛ ka a pɔɔsaraa zege o nu ka o do.

Die poɔ la a die poɔ taa la tabola naŋ be a die sensogleŋ ka boma dɔgle a zu a tabole ŋa kaŋ gane dɔgle la a tabole zu a zie taa la dakogro dakogi dakogro dakogro naŋ e dakogipeɛle.

Pɔgeba banaare la bamine tuo la boma kyɛ kaŋa ba tuo bonzaa ba mare la biiri kaŋa tuo la raaba kyɛ pɛle boma ka kaŋa meŋ ba tuo raaba kyɛ mare bie

Pɔgesarre ba naare la are ba pɛgle la gama a are lane daŋkyine eŋa kaŋa su la kparre pelaa ba palpal la ba zuri a tuŋ nɔɔteerɛ meŋ.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

Dɔbɔ bata arɛɛ la ba su la kpare sɔglɔ kaŋa vɔgle la zupile doɔ ka lɔɔre te are ka noma a le eŋ a lɔɔre poɔ a lɔɔre zaa zage zage o zaa.

Dɔɔ dɔɔ yɛ la kyɛ pɛgle boŋ pelaa kaŋa, ka konkolee biŋ o nimitɔɔreŋ, bibiiri bayopoi meŋ are kɔge la a dɔɔ, bamine zeŋɛɛ la ka bamine meŋ are, kaŋa kaara la zie, bamine eɛ bilii ka bamine a e bɛrɛ. 13430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

Pɔgeba tuo la talaare kaŋa pɛgle la rɔbadoɔ kyɛ ba zaaŋ tuo talaare a kyɛnɛ tuuro taa pɔgeba e la bayɔpoi.

Bibiire bata zeŋɛɛ la ka kanyɛ a biŋ ba seŋsugliŋ gama biŋee ba nimitooreŋ la kaŋa leɛ kaara saazuŋ kyɛvka ba kyɛlee na a are kaara a buuki poɔ.

Dɔbɔ ne pɔgeba la zeŋ a su kpare sɔgelɔ sɔgelɔ. ka ho nyɛ dɔɔ ka o gbinti a te nyɔge pɔge ane daga meŋ biŋ la a ba zaa nimitɔɔreŋ.

Lɛ yaga la are a lɔɛ ŋa eɛɛ lɔ peɛle ka a kyaane e sɔglɔ dɔbɔ yaga are la a lɔɛ nimitooreŋ ka kaŋa de bon a le o zu kaŋa meŋ pɛɛlɛɛ foone a are kaara.

Lai mine toɔnɛɛ la bade la bompeɛle mine toɔne a lain a dɔbɔ bayoɔbo be la lain a poɔ kaŋa zɛla o gabɛre. bas u la bonsɔgelɔ ane bomeɔle.

Noba are la ka bibilee meŋ are pɔɔ kaŋa te la a bibilee a bibilee su la kparoŋ pelaa a kyɛ laara dɔɔ kaŋa zeŋ la ba nimitoɔre kyɛ zɛge o nu